Zvinotenderwawo kuti mubereki ange eiendawo nemwana wake kuchikora koongorora zvinotaticha mwana wake kuti uri kukona ere kana kuti hazvisi kupinda. Mubereki unobvumirwawo kubhuya nemudzidzisi veionesana zvakanakire mwana.

Ana adodori anotoitawo zvekurumba muzvikora kuitira kuti agarenyama dzavo dzakasimba. Zvinoderedzawo zvirwere kune vechidiki, aasizi kuramba akagara.

Vana vechikora vanokona kudzidzisirwa panze kana mukati mwechikora izvi zvinoita kuti vagare veinzwisisa ndaraunda yavanogara .

Muzvikora, vadzidzisi vanodzidzisa ana kuti aeme mumutsara umwechete. Kana veinge vapinda muchimbuzi ,vanodzidziswa kuti vakone kugeza maoko eichena.

Ana echikora anofanira kunge akachena uye ana echikora anofana kuva nezvituru nematebhura kuti agarire nekunyorera .Ana havasizi kunyorera pashi kana kushaye pekugara .

Vachiriyowo ana mazuvanaya vachirikunda kuchikora vasina shangu dzechikora, dzinofanirwa kunge dziridzo dzinodhlokwa, asi vana vakadai vanodawo rudetsero, kuti vange veidhlokawo nhumbi chaidzo-chaidzo dzinodiwa kuchikora.

Nzvimbo dzinotachitira adoodore inzvimbo dzinosungirwa kunge dziinewo kwekutambira. Izvi zvinoite kuti avaraidze pfungwa. Akawana pekutambira, kana eyinge adzokera mukati mekutachitira, vanochisanganisa zvaatachitira kunze nezvaatachitira mukati ngekuti hurumende yakaunza urongwa hwekuti ana ange achitambirawo kubanze uye eyitambirawo mukati.

Nzvimbo dzinotatichire ana nzvimbo dzinofanira kugara dzakachena chekutanga. Uye ana anofanire kugara pazvituru nematebhura anoenderane nezera reana akhona. Ana anofanira kunge eimirirwawo nemapato akaita se USAID.

Nzvimbo dzinotatichira ana edu dzinosungirwa kunge dziri nzvimbo dzinenge dzakatsvairwa zvakanaka uye pasina marara nzvimbo idzi dzinosungirwa kunge dziine mawindo akavhurika uye mawindo aya anoite kuti mupinde mhepo ana edu asabatwe nezvirwere zvakasiyana siyana.

Nzvimbo dzedu dzekutatichira dzinodzidza madhodha ngendombi inzvimbo dzinofanire kunge dziri dzakachena uye pavanogara pazvituru zvawo zvinofanire kunge zvakaenzana kuitire kuti ana ange eiona zvinenge zvakanyorwa mberiyo ngemudzidzisi pakutaticha kwawo zviwe zviri zviro zvinoite kuti adetsereke mangwani.

Kusima nekuchengetedzwa kwemiti ndechimwe chirongwa chirikuitwa ngemadhogodheya entaraunda veitaticha nekudzidzisa ana echikora kuti vazwe kudokwairira zvirozvo munharaunda dzavo.

Nzvimbo dzinotatichira madhogodheya, dzinofanira kugara dzakachena. Ngekuti nzvimbo idzi inzvimbo dzinoremekedzwa, nzvimbo dzakakosha munharaunda yatinogara.

Ruziwo rwakuvandunzwa mazuva anawa, vana vavakukwanisa vakushandisawo michina inoenderana nezera ravo kuti vagone kutaticha vari kumbatso kana kuchikora .

Nzvimbo dzekudzidzira dzeana adoko, kunyangwe dzeantu akuru, dzinofanira kuva nepekunyorera uye pekugarira. Vadzidzisi vanosungirwe kuva nemakabhadhi ekuzorongedzera mabhuku.

Muzvikora munoshandiswa zvakasiyana siyana zvinosanganisira matebhura nezvigaro zvekugarira uye zvinyoreso zvinoshandiswa nevana uye nevadzidzisi.

Ana echikora anotangire kudzidzire svomhu achi adodori kudzamara asvike kuchikora cheakuru. Amweni akhona anozosarudze kuita madhokodheya amweni akhona anozosarudze kuite adzidzisi. Chiro chakanaka yamho kana mwana wako akazwisisa svomhu.

Zvakaye zvekudhaya kuti vana vanonyorerwa pamadziro kana pamapepa zviro zvavanenge vachida kudzidza asi mazuva ano vandu vava kushandisa masaisai kuvandudza ruzivo .

Kuuya kwakaita bumbiro idzva rezvidzidzo kwaita kuti chikora chivandudzike, chinyorwe ngemitauro yakasiyana siyana. Amweni anonyora ngechiyungu, amweni anonyora ngechiNdau amweni ngeChiShona.

Madhodha nentombi vanewo mabasa emaoko avanoita. Amweni akhona vanotodzidziswa nezvazvo vachikura. Akusi kuti muntu waende kuchikora unofanira kuzogumisira aamudzidzisi kana dhokodheya asi pabasa emaoko ariyowo.

Vechidiki vanoitavo mabasa emaoko vanevo kwavanozvidzidzisirwa kwavanotatichira vari ikoko, vanevo zvavanodxoka zvinoita kuti vasakuvare.

Madhodha nendombi vanotatichavo nezvemichina inoshandiswa namadhogodheya. Michina iyi iriyovo kuzvikora zvevakuru, uye madhodha aya nendombi vanofanira kunge vaine nhumbi dzinenderana nemichina yavari kutaticha nezvayo.

Variyo vanoongororawo uye variyo vanotorawo mifananidzo kana antu eyitaticha nekudzidziswa zvakadai nezveutano hwedu. Izvi zvinoitirwa kuti vanoda kuzoziya zvakaitita zuva rakona, vawane pekuzoningira.

Madhodha nendombi vanoitavo zvidzidzo zvemabasa emaoko. Zvimweni zvakona vanotomurudza michina inorema asi vanotaticha nezvazvo, uye kuzvichengetedza kubva kunjodzi.

Mumazvikora mwedu, munewo zvirongwa zvinoyisirwa nevewutano. Uye madhokodheya anoyemawo nawo pazvirongwa zvakadayi. Zvakadayi nekupa ana echikora zvikora. Izvi zvinoyitirawo kuti, ana asazosangana nematambudziko.

Ndombi nemadhodha vanokona kuite mabasa emaoko. Mabasa emaoko akadayi nekubate vhudzi haaneyi nekuti muntu indombi kana kuti idhodha. Antu akakwanise kuite mabasa akadai, zvinoderedzawo kutora zvinodhaka.

Ariyoo mabasa emaoko anoitwa ngemadhodha nendombi mabasa aya anokurudzira kuti muntu ange aine nhumbi dzekudxoka dzinoenderana nebasa remaoko raari kuita.

Munguwa yebesha mupengo muntu weshe waikurudzirwa kuvhare miro yakwe izvizvaitirwe kuti utachiwana hwebesha mupengo husatapurirwana, uye ana echikora aikurudzirwa kuti agare pakasiyana asange akabatana.

Mibato yemaoko inokurudzirwa mumanharaunda kunyanya-nyanya kuvantu vechikadzi, kuti vadzidzirewo zvekusona vadziyemere seantukadzi vakone kuchengete mhuri.

Mabasa emamoko anoderedza kutorwa kwezvinodhaka kuvana vechidiki. Anoita kuti vantu vagarisane zvakanaka muntaraunda. Kana muntu akaenda koshanda mabasa emaoko anogona kuzviriritira kana kuriritira vaanogara navo vanonga vari vabereki kana shamwari dzake. Zvinoderedza kuparwa kwedzi mhosva mundaraunda matiri kugara.

Kutaticha makabatana nevamweni chiro chakanaka, ngekuti kutizviro zvibudirire munofana kuita muri pamwe chete. Naizvozvo, mweshe munowana chamunobata, icho nechocho, kuitira panguva yekuzonyora zamanishoni.

Antu asisi kushandisa mwoto mukore matiri kurarama, asi ruzivo rwavandudzwa hino antu otenge zvitofu zvekubikisa .

Antu anokone kudhirowa antu ane raramo munyika yetiri kurarama mazuwa anaya. Muntu unokwanisa kudhirowa mhuri. Panoitwe magungano, ochinodzidzisawo amweni nezvekukosha kwekubatana semburi. Kuitira kuti anhu adanane pachawo kubvira mudzimba dzaanogara.

Nzvimbo dzinosanganisirwa mishonga nemadhokodheya inzvimbo dzinosize kugara dzakachena ,uye madhokodheya anosize kusanganisa mishonga iyi nemazvo, aafaniri kuwanza kana kutsonzedza.

Mabasa emaoko akaita sekugadzira musoro arikuraramisa varume nevakadzi, mazuwa anaya kwaane michina yekushandisa inoita kuti zvive nyore.

Kuti muntu azozi waadhokodheya, azvitangiri muntu wakura. Muntu unotanga achimwana mudoko. Madhokodheya ari kuyema nesu eyitidzidzisa kuti tikone kuzovawo madhokodheya sawo ,kudzamara takonawo kuzochengetedza ntaraunda yedu neantu anogara muntaraunda yedu.

Nzvimbo dzekutatichira dzeakuru dzinotenderwawo kunge dziri nzvimbo dzakachena yampho dzinotenderwawo kuiswawo miti ngekuti miti inotidetsera pakufema uye pakuita kuti ntaraunda yedu igare yakanaka nekuchena.

Kuzvikora zvaakuru, panewo mitambo yevanoita, yakadai nenhabvu, inoite kuti vechidiki vagare vakasimba nyama dzavo uye vagare vasina zvirwere zvinovatambudza.

Zvikora zvevakuru, vanotenderwwo kuti nguva yekurya kana nguva yekuti vapedza chikora vamboyema pabani veyifurwa ngemhepo kana kutaura neadzidzisi avo ,eyinzwisisana nekudakara navo pamwechete.

Madhokodheya anohambawo muzvikora eidzidzisa echidiki kuti ange ari anthu anozwisisa mararamiro aanoita zuwa rega rega. Izvi zvinoitirwa kuti vange vari vanthu vanogamuchira ntharaunda uye kugara veizvichengetedza kubva kunjodzi dzingadai dzeisanganwika nadzo.

Dzimweni dzenguva zvinokonawo kuti chikora cheakuru nechikora cheadori dori zvinge zviri pamwe chete asi veidzidza kwakasiyana siyana. Vakuru vanooneka nemapfekero awo, vadori dori veinokawo nemapfekero awo.

Amweni ana ezvikora zveakuru, anoendawo kuchikora eihamba, amweni akhona anoshandisawo mabhasikoro. Izvi zvinotenderwa nekuti dzimweni dzenguwa zvikora zvakhona zvinenge zviri kuretu.

Iriyoo michina inoshandiswa mumazvikora kuti vechidiki, madhodha nendombi azwisise zvavangenge veitaticha michina iyi inoita kuti vaone zviro sezvazviri pazvivhiti vhiti.

Madhogodheya anoona nezveutano akaona zvakakodzera kuti ana echikura ange aine zvokushandisa zvokuti ageze nyara kana einge apedza kutaticha uye kana mwana eipinda muchikora.

Dzimweni dzenguwa zvikora zveakuru neadoodori zvinosiyana pazvinenge zvakaakirwa sakei antu eizoona vakuru veienda ngenjira yavo vadoodori veiendawo ngenjira yavo. Izvi zvinoitirwa kuti vasasanganiswa ngekuti zvavanotaticha zvakasiyana.

Kuvaka zvakaanaka zvinotatichira vana vechikora kwakanaka yambo kuitira nguwa yekupisha vana vedu vasatsva kuitira kuti nguwa yekunaya vana vedu vasanaiwa nekuti akanaiwa anozobatira besha mupengo.

Ana echikora anewo nguva ya ano unganidzwa eyi bhuyirwa zvaka koshera ku chengetedze nharaunda uye kuzvi chengetedza pa utano izvi zvino itwa ne madhokodheya neva miriri ve ndaraunda azvinei kuti ana aya achiri adodori oro ana ezvikora zve akuru.

Vanoona nezveutano vanohambawo mumazvikora veidzidzisa ana ngezveutano. Amweni akhona madhokodheya anohamba eitobaira ana majekiseni kudziirira zvirwere zvakadayi ngebhirihaziya.

Chikora chega-chega chinounganidza ana acho kaviri kana katatu pavhiki. Izvi zvinoitirwa kuti vana vechikora vaziye zvirikuitika pachikora chawo.

Nzvimbo dzekuerengera dzeana kana ari kuchikora inzvimbo dzinoremekedzwa. Muntu aasizi kuite ruzha kana achinge ari munzvimbo idzodzo, dzinofanira kugara dziri nzvimbo dzakachena.

Ana echikora anodetserana kutaticha kuitira kuti ramangwana ravo rigova rakajeka. Kudetserana neasingazii kunoita kuti agowa nechidokwa dokwa chechikora.

Ngubo dzeana echikora dzinosiyana pakati peakuru neadoko. Akuru anooneka nekupfeka zvichena. Adoko anooneka nekupfekawo zvitema.

Mumazvikora nemuntaraunda mwetoorarama mazuwa anaa, kwaane nhandare yekutambira kuitira kuti nyama dzedu dzive dzakatwasanuka. Zvinotibatsirawo kuti tiwane zvinoaraidza kuitira kuti antu asazotore zvinodhaka, nekufurirana zvakaipa.

Kune mitambo yakasiyana-siyana, inodzidziswa muzvikora zvinodzidza akuru. Akomana anotamba mitambo yawo uye eitatichwa neadzidzisi awo.

Ana echikora, anohambira munjira dziri pedyo nemagetsi, anofanira kutaticha zvakaipira kuhamba pashi pemagetsi kana kweinaya.

Ayungu ngeamweni eantu anodyidzana neana echikora. Ayungu anouya eidetsera mumitambo, kunyanyanyanya mitambo yemakumbo.

Kumurudze nyara kana vana veitaticha zvinokombedza kuti muntu urikuzwisisa zvinotaurwa ngemudzidzisi wakwe. Zvinoita kuti njere dzemwana dzinenge dzakavhurika uye zvinozovabatsira pakunyora kwevhunzo dzakwe.

Madhokodheya edu akaona zvakakodzera kuungana nenharaunda, kunyanyanyanya vechidiki vanoenda kumazvikora, kuti vadzidziswe pamusoro peutsanana. Vagoziya kuti kugeza maoko chiro chakakosha.

Mapishire ekubanze anokanganisa vana vechikora kana veibhuya ngamaticha pagungano ,hino, chiro chakanaka kuakira ana echikora pekupinda kuitira magungano echikora paanoungana veibhuya ngamaticha.

Nzvimbo inogezerwe nyara , inzvimbo inokurudzirwa kunge yagara yakachena ngekuti umweni muntu ukauyawo weigezera apapo peishaya unenge eizopashongedza zvinoita kuti zvitachiwana zvitapurikire kuvanhu vakasiyana siyana.

Nzvimbo dzakadai ngechikora chevakuru, inzvimbo dzekuti akuru anotenderwa kunge eyiata ari iyoyo asi peanoatira panosungirwa kunge pari panhu pakachena, uye nguva dzose panofanirwa kunge pasina tsvina.

Kuzvikora zveakuru kunogare madhodha nendombi , vanokurudzirwawo kuchenesa nharaunda dzavanogarira. Vanokurudzirwa kunga vaine pevanoisa nhumbi dzavo uye pevanotatichira vari.

Nzvimbo dzinotatichira madhokodheya edu vanotenderwa kuisa nhumbi dzavo pakanaka vanotenderwa zve kuvatira iyoyo pavano tatichira vari vanopuwa wo zvituru nematebhura kushandisa.

Mitemo yemuzvioatara kana makiriniki ndeye kuti kana muntu achinge agume eirwara dhokodheya u omudetsera unofana kumugarisa pachituru achinbhuya muntu akagara pashi azvitenderwi kubhuya muntu akaema.

Kuzvikora zvavakuru zvatatichirawo ndombi uye namadhodha. Madhodha anoatawo kwavo ega uye ndombi dzinoatawo kwadzo dzega. Vanoshandisawo muchina yavanoshandisa pakutaticha kwavo.

Kuwanikwa kwemagetsi chiro chaita kuti zvikora zveakuru zvive zviri zvakaendekera zvakanaka, ngekuti hai magetsi anoite kuti vanode kuzotaticha usiku vakonewo kutaticha uye zvinode kuitwa ngemichina zvikone kudzidzisika zvakanaka.

Ayungu anohambidzanawo neatema mukurwisa zvirwere nemukunasira mishonga inoshanda pakuderedza zvirwere nekuponesa arwere.

Kupfeke mutoti urimunhu wechikadzi zviro zvaidhanisa kareko, mazuwanai anhukadzi opfeke mitoti uye orukwe misoro iriko imwe mitendero isingabvumiri zveshe izvozvo inosanganisira anhu ekweJohani Masowe neanhu ekwaMugodhi.

Kurongedzwa kwezvidziyo chiro chakanaka, kuita kuti mundaraunda yaanogara, igare iri nharaunda yakachena uye nharaunda isina zvinopindira paanogara zvingazomupingaidza zvakadai senyoka.

Zvakakosha kuti vechidiki vabatane pachavo veidzidzisana zvekutamba kuitira kuti pfungwa dzisafunga zviro zvekubanze, kana zviro zvakaipa asi vagare veiona zviro zvekuaraidza.

Kutaticha chiro chakanaka uye kuteerera mudzidzisi eidzidzisa pamberi pechikora, kunoite kuti muntu ugozobude zvakanaka pakupera kwegore panobvunzwa bvunzo dzekupera kwegore.

Zvikora zvedu zvemazuwa anaa zvikora zvakashongedzeka, zvikora zvakaakwe zvakanaka. Ana anoende koofunda, uye ana anenge akachengetedzeka.

Zvikora zvimweni zviripashi pemakereke. Sakei teiona zvimweni zvikora zviine makereke pazvikora zvawo, zvimweni zvisina. Chiro chakanaka yaambho kuti ana awane pekunamatira ari.

Maraboritorizi emadhokodheya anonyora ngomanamba kuti asiyaniswe kuti vanopinda muraboritori iyi ngevanopinda muraboratori inotevera vazive kwavanoenda vasarashika.

Vakafunda ngezvemuchina yekushandisa ,inoshandiswa ngemadhokodheya, vanotaticha ngezvazvo veienderere mberi ,uye ,veibvumirwa kuti vadzidzise amweni zvemuchina iyoyi.

Kushandiswa kwemagetsi chiro chakanaka yaemho nekuti magetsi anoshandiswa kunyanya kuzvikora zvevanhu vakuru kuti pagare pakajeka, ngekuti kuzvikora zvevanhu vakuru kune vanoita zvakaipa, zvinosanganisa kutora zvinodhaka kana kupfinya amweni usiku.

Kana madhokoyeya aenda kootaticha hudhokodheya, anotenderwa kugara pachipatara chaanenge eitatichira ari. Pachipatara chekutaticha vari apa vanotenderwa kuchengetedzwa zvakanaka nevemutemo.

Madhokodheya anochengetedza mitombo yedu mumphatso inochengetwa mitombo uye mugare makachena ngekuti mitombo chiro chakakosha ,inoda kugara yakacheneswa.

Variyo vanotenda muzvitendero zvakasiyana siyana, variyo vanotende mukunamata, naizvozvo chiro chakanaka kuzvipa pamberi peMusiki.

Nharaunda dzakachena inharaunda dzinoyevedza. Muntu oga oga unoda kugara pakachena. Nharaunda dzinotatichira ana edu echikora, dzinosisa kugara dzakachena nekuti ana adoko ndoandu anobatwa nezvirwere nekukasira.

Pagungano rega-rega rinosangana madhogodhera eionesana nezvemishonga kana kurapa kweantu. Madhogodheya anofanira kunge aihamba arimumutsara panguva yekubuda kuti zviratidze kurongeka.

Zvikora zvamazuva anaya zvanakire kuti muntu haasisi kusungurirwa kungobhadhare mari chete. Asi zvobvumira zvekare kuti muntu unokwanisa kushanda pachikora nemubereki wake kuti mari yechikora ikwanisike kubatika mwana iyi taticha mubereki wemushandira kana kuti mwana weibatana nemubereki.